Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro dadotenni loonsoonnihu shiimmu saffi aanna bunna xeense woroonnihu leelanno

Tini misile leellishshannohu baattote ofollonna kalaqamaho, iseno haanja ikkitinoti hayiisso leeltanno qoleno shiimawa xeertirinowa muro leeltanno tini murono hojja harammaaddate.

Aante noo malaatta giddo mitte anga milli yitanna wole milli yitan- nokkiti malaati hiikkonneeti? Uyinoonniri giddo lame anguwa horoonsi’ratenni leellinshanni ma- laati hiikkonneeti?

tini misile daganna maate leellishshannote daganna maatete giddono mitte sidaancho betto umose seekite amaxxite nootanna goowahono diigga wodhite nooteiimaannino noote

Rosu mine biifinse minnoonniha ikkasi babbaxitino danina misilla heerasi xawissanno. Rosaano injiinonsa garinni rossanno gede biifino rosi mini jawa qeecha afirino.

Konni dhibbinni amadamino manni xagisi’re huranno kaayyo afi’rinokki daafi’ra dhibbu kaajjanni ha’ranno suutu suutunni wolqano ajjanni hadhannohura ma’nate aaninni ka”annokkiha woy gotti yaannokkiha ikkiro maa assa haasiisano?

seesaho yaa mayyaate yiniha ikkiro seesaho yaa manchu beetti seese umosi biife heeranno doogo seesaho yine woshshinanni yaate seesu ma

Hawaasa hala'lado doogo loonse biifinsonnite giddo tini mitteete Menbo yinanni ollati tene basera mannu gangalatta baxano ise mule nooti jawa daddalu base mikita yinanni fooliishshi'nanni baseti.

Kuni aleenni misilete aana leellanni noohu seesaho kuni seesu duuchu garinni seesiinse biifanno garinni biifanno gede assine seesiinsoonnihu leellanno yaaate

Maahoyye danchatena sagale inte ka’nummoro, gati kaashsho shuqunneemmo Ollonke loonsummoro qarrunni fula dandiineemmo Konne assinummoro qarra qeela dihoongeemmo yiinara ?

Konne hijaara misilete aana leelanoha loondoonihu mayiiniiti alabasiini leeltanno hoowe uyiitanno horo maati mulesi kaasantino muro su'mi maati isi leelano base maa xawisanno

Tinni misilete aanna la'neemoti mite mootimmate uurinsha ikase leelishano howeeti qoleno hoowesera waalchoho paarke ikase leelishano sumudi afamanoha ikase misile xawissano.

Kunni Biifannohu Garbu qace gangalantanni bayicho hiiko afammano ? Gangalantanni bayichira duumonna wajjo hocco mayra worroonni ? Gangalantanni basera mittichu manchi callisi maa assanni no ?

tini laalo labbanno muro maati ? mayra loonsoonnite mayi horo afidhinote ? tiini hiito qooxeesssira fultanno ? kaaroteno ikko hayxeno labbanno .

Qeexaa'lanni noo manni maayi daga budu uduunne uddirino ? Qeexaa'lanno manni dagunchu goga mayra uddiranno ? Qeexaalla fulino manni anga amaxxino siqqo maayi haqqaati ?

Tini misile leellishshannohu seensille ikkanna, iseno meyaa beetto ikkitanna, lowo geeshsha biiffannoti goowaho seesa wodhitinoti leeltannoe, kuni seesino seenneho noonsa xumme ledate kaa'lannoho.

Kuni la'neemohu lifani yinayi motore gulufe noo manch uulla hadhayi noota mitte ama haranni noose lekkate haranno manna kaa'la danchate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni seesaho wodhinannire lawannori maati mama heeranno meyatinso labbahu wodhanno

duuchu manni ganba yee ofollinowa badhensaani hige noohu qaaqqu mayeera uurrino? insa maa assanni no? mulensa noo xexxerisi dana badde kuli?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini bushshunni loonsoonni midaanchoti ise loosannohu ayeti hite gobbara loonsannite tini

Tinni la'neemoti misile qiidaho horoonsi'nanni uduunicho ikanna lowogeesha du'ma ikinohura manaho qiidda gargaranoha qoleno loonsoonnihuno fuutunni ikanna danasino babbaxino Kuulinni loonsoonnita leelishano.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni egenshshiishu maa kulannohoikka amade noohu manna lawanno ?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini huuro aanno muziiqu uduunneeti me'u dani siwiilla giddo nooho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori bunu kuni mayra xorshshine duunnoonnihoikka kawoote

Kuni misilete aana leellanni noorichi mini saada giddo mitte ikkitinoti lukkuwaho yinanni saadaati, insano woyyeessinoonni sircho ikkanna , danansano duummaaddaho,

Tinni misile leelishanohu biinfile ikanna Kone biifissate addi addi biinfilu uduunicho horoonsi'nonnita leelishano konni dargiti horosino Manu hagiiru yanara horoonsirano

Tini leeltannoti kolishsho goommu wombare ofollate lowo geeshsa baxissannote. Minu kunino lowo geeshsa baxissanno. Uulla minxaafe no badhenni soofunna wolluno konne lawannori no.

Duuchu dani sagale loonse jawa maassote basera ikkitto jawa jillawa worani gedereti leellani noohu lukkuwu malinna duume barbare no koye.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro seedanna lowo manna hogowanno kaammeella noo

Tini misile leellishshanno sagale intanniwa gallanniwa ikkanna, su'maseno ajiyyite baxxitino sagaletenna agu mine ikkitino misile leellishshannote, kowiicho daggine itte agge yitanno'ne.

Kuni la'neemohu maashinubbate soorrote uduunne afi'nanniwa koye albasiinni shaleete urrite nooha ikkanna shaleeteteno ikko uduune gobanno maashine sorrote uduunni noowaati yaate.

Kuni la'neemohu ko"atte ikkanna togoo ko"atte lalu, gereewu, me"unna wolota dubbuno ikko mini saada goga horonsi'ne loonsanni seennu lekansara wodhanno ko"atteti.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro coca coolu saaxine giddo wayiinna duuchu danni lasilaasi noo

Kuni misilete aana lellanni noohu mini uduunicho ikkanna isino sagale raisirate horonsi'naniho yaate, tini jawa distete yine woshshinani mini uduunichooti.

Tini misilete aanna la'neemoti intanni muro ikitanna su'miseno baaqulahoyine woshinnanni baaqulunniti horosino sagalete ledo qaamatto asi'ne intannita qaamatote sagaleeti yine woshinnanni.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro uduunne hayiishinnannihu ashagame noohu leelanno suuqqette giddo

Tini manna mittu bayiichini mitto bayiicho massitanno woye dargunni darga iillishshanno bajaaje ikkitanna tenne bajaaje aana kaasete godo'laasini photo dhallinoonni.

Tini misile leelishanohu quchumu qooxeessa ikkanna konni qooxeesira lowohu hijaari leelano kunne hijaarano loonsoonnihu siwiilunni, kinchunni, siminttotenninna shaafunni loonsoonni hijaaraati.

Daabbo hirranni mine waajjo daabbo duunne worre hee'noonni. Daabbote albaanni albiha mitto birra xallinoonni. Hattono wolootta shiimaadda woraqatta xallinoonniri babaxitino borro amaddinoreeti

Kuni mini maa leellishanno? Minu giddo leeltanno xaraphezzuwa mayinni loonsoonnireeti? Minuho iimanni leeltannoti su'mase maati yinanni? Kuni dargi amaanaanote mine lawanno?

Kuni misilete aana leellanni noohu, mulluugino baatto ikkitanna , iseno doogo ikkaseno leeltanno, qaccese dubbunni doyiissantinote yaate. bulla baattooti yaate .

tini misilete aana nooti lowonta baxissannoho kaameeraho footo ka'atenna vidiyoo loosate kaa'lannoho haaroo yanna maashshineeti biiffannote addankonni quchumaho heedhannote caabbichu wolqanni loosanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuri togo biifannowi mamiichooti tombola lawannori waajjuullu maati

tini misile ko"atte leellishshanno tini ko"atteno danase waajjote giddoseno fanote iseno haarote muslesono shiimicco haqqichote misile leeltanno iseno waajjurichi aana wortanni no

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro labbalu ummi minne beettu beettoho ummo haxanni noo

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro kolishu barri seennu koate guchaammu woriiddo noohu leellanno

Kuni la'neemohu kalaqonna qoxeessa ikkanna Kuni kalaqinna qoxeessi la"ate baxisanno la'neemo mitto wido haawee mitto mitto wido gottiima ikke mereero xe"ichaamoho

Manchi beeti heerano dirigido coinnatesi agadha hasiisanote ikitanna misilete aanna la'neemoti manchu bisosi seeke hayishirihu gedensaanni bisisi bulanoki gede buudhano qiwaateeti.

Tini la'neemoti sidaamu manni sudaamu ogeeyye babbaxitino dani oggimmate egenno horonsidhe kinchu aana loonsanni seensille ikkanna kinchu aana loonsooni loosooti.

Kunni misilete aanna la'neemohu kaameelu hodhishaati kunni hodhishino manna dargunni darga hodhisate baatooshe baanteenna hodhisanoha ikanna dogoote aanna iilinosi qari korkaatinni uure noota leelishano.

Konni daafira mitoricho loossannonna godo’litanno woyte horo aannoricho huntaranna gawajjitara dandiitanno Konnira, ki’ne amuwunna annuwu qoleno awuutaano gari amaale, seejjonna owaante aa hasiissanno’neri maati?

Tinni misilete aanna la'neemoti ari gorsu looso horoonsi'ne babbaxitino muro kaanse itate horoonsi'nannita loonsoonnita hajo la'anonsa bissa dage towatanni noota leelishano misileeti.

Tini misile leellishshannohu bababxxino manni mare owaante afi'rannowa ikkanna, bababxxino dani laalo afi'nanniha ikkanna, lawishshaho, shaana, qaara qunqumaddo shaan worroonniha la'anni noommo.

Aante noo malaatta giddo koo-tee kaima assi’ratenni albinkera aliidi kifile boqonkera aleenni kisiisatenni leellinsheemmo malaati hiik- konne malaateeti? Aante noo malaatta giddo mittu gari albu kifilenni leellinshanni ma- laatta hiittenneeti?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? minnanni hee'noonni mine lawannori maatikka ?

Manna biifinsanni base giddo tini baxxittano jajjabbu manni womaashsha afirinori daye biifano baseti giddoni qixeesinonnirino jajjabbareti ikkino daafira base xawinse kuliro mannu jawu harunsa dandaano.

Misilete aanna la'neemohu addi addi saada ce'e yannate garinni sircho dancha ikinohanna deesalootaho yinanni saada mannaho rosicho uyinoonnisa garinni alaa'le heerano mini saadaati.

Hayi hoola sidaamu hayyote hodhishsha horonsirano gari dhagete manchu farashoho waasa usure hogophe no baseni wolewa adhe harani noohh lamu manni ledo doogo tayse sa"anni leellano.

tenne ashaanguliite mayiinni loonsanni? ise mannaho mayi horo uyiitano? kuni lekkasera worroonnihu maati? ise mayiira loonsoonnite? ashaanguliite loosannohu ayeeti ?

tini misile leellishshannorichi muuziiqa woy sirbaano ikkitanna sirbu yaa ammaninokki manni woy ortodokisete amma'no ammanino manni sirbannoho mitu mitu afantino muuziiqanyooti heedhanno.

Gonxani daalasa haqqunni bonce biifinse loonse iimasi itile woyi yannate firashe kare hee'nonni dirirsine, qoleno isinni mitu sonini loonsonihu uduune duu'ninanniri no.

tini muro maati yine woshshinannite? mannaho mayi horo uyiitanno? tenne muroha ha'michonso darcho intanni? tene muro sirsinannihu hiitto assineetiro afootto?

duucha yannara mannaho sokka sayeesate addi addi maxaaffa horonsi'nanni ikkollanna konne gazeexa hiikkuyi afiinni borreessinoonni? sokkasino maati? kuulisino hiitttooho? aanaho maye no?

Kuni la'neemori sagale wodhine intannire ikkanna konne faafiriku loose fushshanno uduune ikkanna kone uduunne horonsi'neemo yannara lowo sagale amada hoogankera dandaanno.

kini minenna gallanni mini wido gaammanniha ikke minanni hee'noonni mineet miname goofano hoogiro la'naayiwote biifeno miname goofiro kawii roore biifanno

Dottoru roodaasi taaddesenna dottoru getinneti shiqishshanni boohaarsha woyi Alba ikke sainore xa ikkanni noori ledo yannate sayinse ledo amadisiisse kultanno miidiiyaati.

tenne misile aana noorina tini misile xawissannori maati yinummoro duuchu xexerisinna mittu kaameeli hashsha qae iillittara ariiffatte doddanni nootti leelittanno

Konni woroonni noori giddo uminsahu ha’rinsanni amanyooti noon- sari hiikkoreeti? Amanyoote yaanno malaate leellinsheemmo wote angankenni le- dotenni milli yaannohu wolu hiittenne bisinke kifileeti?

Kuri aleenni misilete aana leellanni noonkehu sase qaaqquulleeti kuri sasunku qaaqquulli lowo geeshsha baxisanno hakki saeno lowo geeshsha biifanno qaaqquulleeti

Aleenni nooti tini misile leellishaankeri jajabbu manootti darigunni dariga haadhe hodhisanno hodhishaano aanna guluffe nootanna mittu gaangotte aana mittu farashu aananno

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro lowo kaammeeli diramme daanna gamaho kinna care duunenna mannunno mittu offolitte mitu haranni noohu leellanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori adawu agaraanno gamba yite noota xawissanno .

Kuni misilete aana leellanni noorichi buna anganni yannara horonsi'nanni uduunnichooti, lawishshaho, siinna , maanku, moqonqoru woyi jawanu hattono rakkawoote labbinoreeti.

Kuni misilete aana leellanni noorichi ammannote misileeti yaate , tini amma'nono ortodokisete ammannooti. insano angansara amma'nonsa garinni sikko ammaxxe no manni leellanno.

Manchi beeti ganye ago agannoha ikkiro marichi qarri iillannosi? Ago aga iillishshanno mitiimma hiittenneeti? Agu araadonni meessaneeto qorophate maa assa hasiissanno?

Uurrite nooti irkinanni madarake labbanna mulese noohu haqqunni bonce sase lekka kalanqe aliidosi berce assine ofollate injano gede assine loonsoni barcimati kuni.

Kuri misilete aana leeltannori lame lekkate kaase gaamo ikkitanni su'minsano meqele 70 indertanna arbamincete yinanni qoleno lamenti itohpiyujawiidi heewora beeqqitanno

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro koate adda biiffe wodhatte injjiittannotte

Rosu minna ikkitto fayyimate mine ikko biifinse loonsoniho owaanteno dancha aano base labbe leelittanni noe base biifuro gantori wolurino biifa dandaano daafira balaxo uyinanniha balaxo uyine loossa harunsitto base baalla.

Kuni babbaxitino dani godo'le godo'linanniwa ikkanna kone bayiicho duuchu dani godo'le heedhurono xa kayiini tenne yannanni assinanni he'noonniti qolleete godo'leeti

Kuni misilete aana leellanni noorichi kolishsho doogo lendanna kawanna ka''a higgannni doogote aana nooha kaameela leellishshanno, hattono hijaaru uurre nooha leellishshanno.

Kuni misilete aana la'nanni noohu daddaloho. mannu babbaxino dani daddalo albansaanni wodhe ofolle noohuno leellanni no. tini albaanni leeltannoti burtukkaanete laalooti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini hiito murooti mamma afantannoteika su'ma maatikka ?

Siinete gido du'nammannori maattiya? Xeahonso wa'maho? Diranni noohu maminiitti? danisi hiittoho? Mayi aanna ofolite noo ise? Mama afanttanno? Horo maa ikkittannoya?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori shittote. tini shitto su'niitannotenna foolise lowo geeshsha baxisannote.

Kuni misilete aana lellanni noohu maxaafaho. isino sidaamu dagaha barru kiiro kulannoha ikkino gede aleenni borreessinoonni borronni xawinsoonni yaate .

Misile leelishanohu sidaamu daga qaru quchumi gido sooreesu gudumaalira diru sooro fichee canballaallate ayaanna ayirisanninna hate yannara budu uduune udidhenna amaxite qeexaa'litanna leelishano misileeti.

tini misile godo'le leellishshanno godo'le tinio angate kaase godo'linannita ikkitanna mittu qaaqqu gotti yee kubbe ganara ka"e noota angasinnino marawe amde noota leellishshannote

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni hiikkinanni mineeti mayi cufanaati

Aleenni nooti tini misile leellishaankehu siidhaamu afiinnina ingilizete afiinni boreessinoonni maxaafa leellishaanke isino umi dirimi rosi mine nabbawanna boreessa rosiisa yaanno

Angate ogima looso togooha ofolinonniwa hee'ne loossa faayyate eono gamba assira dandiinanni hattono loonsonnire la'ne hagiidhinanni mine biifisirate umosi meessi anganni loosi'ne danchaho.

Kuni misilete aana leellanni noorichi kuni dancha gede shoye leellanni noo gideeti, isino hayiixu laalchooti yaate, kuni laalchino laalara yee danasi bullire afamanno yaate.

Sagale sagalete yaa mayyaate sagale mayinni loonsanni sagale mamiicho worranni sagale hoogguro makkinanni sagale loosanno mancho hiitto assine loonse shiqinshanni

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kowiicho wayi mule beetto maassitanni noote

Shawa sidaancho beetto mexi yite hiitto biifino anga elento ado worannitta amde wo'ma seenu budu uduune udidhe seemmo beetto alba kawa hige no.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni egenshshiisha woy badooshshe maati

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro doogotte aanna shiimmu kameelinna mannu harammanni noohu afammanno

Tinni misile la'neemoti kuchumu gido munamino hijaara ikasinna kunni hijaari minaminohu siwiilunni, kinchunninna simintote minoonni hijaarati kunni hijaari galatenna wolehorora horoonsi'nanniho.

Kuni misilete aanihu babbaxino xagganna su'naanno karso loosate kaa'lanno uduunne bikkine hiraanni base ikkitanna babbaxino bikkinanni uduunnichinni bikkine hirranni hee'noonni baseeti.

Kuni la'neemohu molliso loonsanni gara ikkanna konne bayiicho kawaani midaano booso wore giira seekkine iibinshe hatte midaanonni fulanno fooraro adhinanni he'noonni

Kuni misilete aana leellanni noohu albiidi sidaamu daga qoqqowira keeru agaraancho ikke loosinoha ikkanna isino alamaayyo ximotewos yaamamanno .illesirano kolishsho maxanxure wodhino.

Biishsha biifado dancha beetto jawu manchi ledo footo kayinse hee'noonni beetto dagunchu goga uddidhe harancho kanitiira manchuno cuuphe qodhe daguncho uddire leellanno.

Wolqa fajjitukkinni ooso batinse illiro iillanno qarri maati? Qixxaawo assinikki illoonni oosichi maricho hooganno? Illoonni oosicho garunni lossate maa assa hasiissanno?

Musiliimete ammanaasine seennu umonsa xaaxire mitu afoonsano diphe mitu barcimaho mitu uulla ofolle woyi guluphe huuccatto woyi saganni leellanno. Badhensaanni sheekkamunna minne gundoonnikki mini leellanno.

Qoqqowu gashshaano mimmitto irkisanni jawaachishanni hadhanno doogo giddo mite teneti, jawaachisha calla ikkikkini laafa midado baaluha keente noohu giddoni luphi yee huniha seejjittani hadhano massahote egenno doogoti.

Tini aleenni misilete aana leeltanni noonketi agattote tini agatto dimbissaa agatto labbanno ani kayinni togoota dimbissanno agatto aga bushate yaate

mininna dubbbu saada yinanniri giddo gerecho mini saadaati danise hiittooho? kiirose me"ete? badheseenni hige maye no? mulese albaanni hige maye no?

Maate maasso heedhenna mimitu ledo yoyefattanni hagiidhittanni no gedeti la"ani noommohu albansanni nooti kekekete yinannite coomilu noosete ise mure hanafisiisarati jila qixxeesinoniha.

Kunni misilete aanna la'neemohu topiyu diillallote hodhisha ikkanna yanaasincho hodhishati konne hodhisha horoonsi'nannihu mite gobbanni wole Baarra widira hinge ha'nanni yannara horoonsi'nanni.

Kuni misilete aana leellanni noorichi adawu agaraano ikkitanna insano kiirotenni haammata ikkitinori gamba yite ofolte hasaabbanna leellishshanno misileeti yaate tini.

Kuni misilete aana leellanni noohu maxaafaho yaate konni maxaafi aana borrotenni egensiinsoonninte gede aliitonna wolu diraama yaanno birxichinni qinaawinoho .

Aante shiqqino xa’mora niwaawete garinni taalo dawaro qoli. Dawarono, dafitarikkira borreessi Wolqa fajjitukkinni ooso batinse illiro iillanno qarri maati? Qixxaawo assinikki illoonni oosichi maricho hooganno?

Tini misile leellishshannohu qaaqqullu mittimmatenni gamba yee uurre noota leellishshanno misile ikkitanna, insano rosu mininni fule rosu mini murrichi aanno xawishsha macciishshanni noota leellishshanno misileeti.

Hiissine sumuu assinanni yaatta? Lamunku rosu mininni higganni lami-ledote uurrite hasaabbanno Harmiite: Salfaaqo techo ki’ne maricho rossine daggini? Kaayyamo: Ma dhagge daggu?

tini misile maa xawisano? borro tini maayitanote? mayinni borresononi? betto maa udidhino? gowaho maa wodhitino? alba hika hige no? angateni maa amadino? badheseni hige maayi no?

Yohaannisi taaddese makiinu woyi kaameelu udiinnicho soorrinanni bayicho yine amaaru afiinni borreessinoonni. Ailkete kiirono xallinoonni. Badheenni jawu ijaari leellannohu biinffilleho xawe leellanno.

ispoorte kuri la'neemo mannooti lamunku lekkate kaase federeshiine sicco worooni woye aanaho gagasinssa taloote sicco woye badooshshe ganooni uddano egensiisannino.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini weese labbnnoti hojja harancho mannu gede mati ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini godo'linanni pooleeti annaho kaasa nooti dana hiitoote

Tini misile leelishanohu sidaamu daga udirase garanna umo amaxase gara leelishano misileeti. sidaamunnihu amo amaxate garino goodayo, bonkooyenna woleno insa lawanoreeti.

Kuni misilete aana leellanni noorichi amma'nonsa ayiirrisate fulinoha ortodokisete amma'no harunsaano mannaati, insano waajjo naxala uddire ofollino, albaannino woyya ijaari leellanno.

Gallani mine ofollinanni base togotta halashine loonse mine ofollinanni barcima wore wa anganni birciqo hattono televizhine woranni barcima worooni waajo qalame afi'noha.

Hira hidhinanni womashsha gamba assi'nanni basena biinfile hasi'ni gedeha biifisate qixxannino wo'ma uduune afidhino dagate uurritino uurrinsha ikkase buxoommo haranchunni.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mannu kunni mundeensa aanni noohu leelanno mittu lasilaassa aganna

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori istuudiyoote mine horoonsi'nanni uduunnichooti kuni uduunnichino huuronke biifisannoho.

tini misile leellishshannohu gibirinna ikkanna, kowiicho mannu loosi'rino looso woy hunkeensa gamba assi'ranni no bayicho ikkanna, loosi'rino sinde maashinetenni gamba assi'ranni noota leellishshanno misileeti.

kuni kaameli imaani hoogowinohu maati? issino hiitene yana gido haraninoro bade xawise affato woyi affata? isino maati yine wooshinani kaamelati?

Barbare qaarate yinannita labbanno eewa garanno qaara duume woyi leado barbareeti. Jawa barbare gamba assine mayira worroonni ? Hirraatinso hiissinaraati ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori isi maatti? Konni su'mi maatti? Mayiinni loosamminno? Maa asi'nanni?

Kuni misilete aana leellanni noorichi bisoho buudhinanni buurooti , isino danasi haanja ikkanna aanasino borreessinoonni boro aloe weera yitanno yaate.

tini leeltanni noo misile muronna lalo ikkitanna, tini muronna laalote giddo habaabe yine woshshi'nanni laalo ikkitanna, tenne mannu roorenkanni kulaalitette xisso noonsa manni horonsi'rannota ikkitanna, iseno mumure saanete aana worroonni.

Kuri misilete leelanno wedelli maricho duhe hare haranni leelanno insa harinni leelanno doogo hiitoote mulemsa leeltanno murote su'mi maati noo qoxeesi hiitooho

Konni maxxaffi aanna noo borro mayiittanotte? Me'e qoola amadinno? Ayi borreessinno? Mayi affinni borreessamminno? Ayiire kullanno? Mayi aanna woramminno? Horosi qolitte maati?

Gonxanni daalasi iima beetto seemmo ofolte xoxorame burite udano meeyatenitta udidhe umise danancho fixite iimaho seesure lexite biifino gara biinfile hasirano seennira rosicho ikkano garinni shiqqino.

Kuri aleenni misilete aana leellanni afamanni noonkehu babbaxxino dani uduunnichooti kuni uduunnichino angate ogimmanni bushshunni loonsoonni uduunne leellishshanni noonke misileeti

yannate hayyo horosni'ne loonsiro giwirinnu laachi jawa horo afirino su'masi egennootto? danasi hiittooho yinanni? loonsoonnisiti base dancha guma aate injiitinote?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannu xaaxire gonxxoha lawannohu maati mayi uddanootikka

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori kuni egenshshiishshaho woy gaazeexaho dana waajjoho aanaho duuchu kuuli borro no

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro atootte haqqu hunda kaammelu uurre noohu leelanno

Kuni misilete aana leellanni noorichi barchimaho yinannihu ofo'late owaante aate kaa'lannohu , angatenni bonce loonsoonnihu leellanno , hattono bukaame baatto leeltanno yaate.

Kuni sumudaho kuni sumudi sidaamu daganna dagoomi qoqqowi mootimma manni rosi uurrinshaati konni sumudi aana borreessinoonni borro isilaancho roro baalunkura yitanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuri maa leellishanno nooreeti lamu manni

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori maati yiniro addi addi danihu haqqe woy daraarcho worranni uduunneeti

Misilete aanna la'neemohu yanaasincho muuziiqu uduunnichooti Kone uduunicho horoonsi'nannihu ama'note minne ikanna kunni uduunichi faarsinnanni yannara faarso faarsate horoonsi'nanni uduunichooti.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro qoriqorotte seekkinne loonsoonni huxxi gidoonni minu kinchchunni loonsoonnihu noo

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro beetto alibbisera bazilinette ledo karisitte buudhatte nootti leelittanno

Misilete aanna la'neemoti laalote laalote su'mino burtukaanete tene burtukaane faafiriku gidora eesine dancha agatto widira qole soorine loonsoonita leelishano misileeti.

Kuni misilete aana la'nanni noohu waa duunne amandara loonsoonni ginbe ikkitanna, tinino taankeret yine su'minannite. horoseno waa amadde mitte basenni wole base sayiisateeti.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni mancho loossanni noori maati birru aanaho noori maati borro maa lellishshannote

Kunni misilete aanna la'neemohu mini uduunichooti minni uduunichi gidono sagale manni ayidira qishi'ne ha'nanni woyite sagale wodhate horoonsi'nanni uduunicho ikasi leelishano uduunichoti.

Angate cue togo assine loonsanni angate rarasi'ne wodhate hattono biinfile ledate lowo geeshsha kaa'littano beetto ontuku angate qubbesinni xiiwe amade ise buuxani no gede leelishano.

Mineho albaanni fule sasu manni footo ka'nota leellishshanno misileeti. Wedellichu beetti anga kiisete wore amanna annu mule annu illete manaxxire wodhe umoho koofiyya qodhe no.

Maatete mittimmanna bikkine ooso ilate gara leellishshanno maateti tini. Tenne maate giddo annu, amanna lamu qaaqquulli leellannoha ikkanna baalunku mittu dani uddano uddirino.

mininna dubbu saada giddo gaamamannori sase saada no su'mansa maati yinanni? badhensaanni noori maati? albansaanni hige maye no? doogote aana maye no?

Babbaxitino sagale nooha ikanna sumase kiirte kuli? Sagalete mule agattote uduunichi noonna tenne agatto su'mi maati? Sagaletewiinni mannu mayira xeertirinno?

Tenne misile aana leelanni nooeri haranchunni maati yiniha ikkiro? Mitto loosame goofinno rosu minne maaso amuraatira misile haaranni noo mannati

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? tini doogo labbannoti maati me''u gocca massitannoyya

Kuni la'neemohu leemmicho horonsi'ne loonsanni woye minanni mine ikkanna konne mine roore woyiite alichu wido anfanni lawishshaho hulate, xexicha"oora anfanni.

Duuchu Dani qalamma woyi biire babbaxino Dana Gamba assine ingilizete afiinni maarkersi yine borreessinoonni. Batinyinsano settete insano sette Dana borreessitabbote.

Duuchare mittowa duune hira hiranni basera suuqete beetyo mannaho safarte hirtanna mannu hidhanni no gede leelishshano anga assite kayisino gari.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni manni islaamu amma'no lawannohu mannu mayinniti maa uddire nooho

Tini misile leelishanohu dadallo leelishanoha ikanna dadalu dannino baadi xagga hiranni noota leelishano baadi xaggati horoseno Manu xaginaateho horoonsiranota ikitano.

Kuni aleenni noo misile leellishshanni afantanni noonkehu ofollino mannano ikko ofollinanni wombareno sidaama kultanno gede assine loonsoonnita leellishshanni noo misileeti

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro shiimmadda weesse geesha lowotti leelittanno yaatte xaanno koye

tenne sagale su'mi maati yine woshshinanite? tenne sagale mayiinni loonsanni? tenne sagalete dani hiittooho? ise me''u birrira hirrannite? xawisa dandaatto?

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori kuni gordu danaati duumo lawanno banqote bilcceessino no

Kuni aleenni misilete aana leellanni noonkehu babbaxxino gede assine awawa albaanni worre biifinse loonse worroonni baycho leellishshanni noonke misileeti yaate

Boono bobboda qile bale yinanni base togootellawe base barahame moola labbano tenera worooni waayi noohano lawano ikkirono base hawa gede dimarranite.

Geercho sidaamu budu uduunne uddidhe ofolte nooti lowo geeshsha baxissanno biiffanno geerchooti. Tenne geercho umi waajjoho woy awuuwe calla ikke biiffanno.

Kuri la'neemori jawu manni gamba yee ortodokisete amma'no harunsaano ballunku gamba yite cu"ammete ayyanaati yitannoha ayirisate kubbitayi fulte noota leellishanno.

Kuni misilete aana leellanni noohu topiyu qansoota ikkino manni isiraeelete giddo heere isiraeelenniha baandeerase amade doogote aana fule noota leellishshanno misileeti.

doogo togo ikkite xabbe leeltanni noohu mamaati? badheseenni noo huxxi mayeenni loonsoonniho? doogote aana haranni noo beetti hiittoo uduunne uddirinoho?

Mitto loosu dana assittara lamu seenni loosu seene ikkansanna base loosutta xawisano uduune uddire kaameellate hakinsani lambi kone duune woronihu no gedeti.

Sidaancho beettooti cumate anga xila amaddino gonnesera wolu xilino leellanno. Mulese wedellichu beetti haqqa amade irkire gonfa qodhe qolote shamise uddire no.

Horo uyitannokki yaatto halaale assine adha agurre, horo uyitannota wodanchate Ki’neno rosantino yaatto agurtine haaro hedo ha’runsa noo’ne yinohu ayiti?

Kuni biifadu danchu foonchi su'mi maati woyi ayiiti ? Beetto umo duume baandiiraame fooxa uddidhe kinaame baattora ofolte no. Kayinni bayichu Kuni biifadu mamaati ?

Kuri ofolle noohu mannaho kuri mannu lowo geeshsha hala'lado ikkino xaawira ofolte hassbbanni noota xawissano misile ikkase la'ino ille buuxissanno.

Rosaano wosho su’ma yinannihu hiittoo su’maatiro kulannoehu ayeeti? aannoehu ayeeti? Rosaano gutu su’muwa yinannire Rs Doobba, Garro qaagginanni? Hanni lawishsha aannoehu ayeeti?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? sasu manni addi addiha udirinohonso mamira haranni nooikka

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?badhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? doogo tenne hiissine loonsanni hee'noonni ayeti loosanni noohu kaamelu mayinniho uurrinohu

Hee'nanni qooxeesi busha lowo geesha bushate kunni misilete aanna la'neemohu manchi beeti heerano qooxeessa ikkanna kunni qooxeesi luwo geesha biifinokita leelishano.

sumu miite uurinshaha ayiimmase xawisannoha ikkiro kuni leellanni noohu hiittee uurrinsha xawisanno? amaaru afiinni borreessinoonni borro mayiitannote? konni sumudunnihu danu hiittooho?

Misilette aanaanni leellitaanketti dagate tini daganno babaxewo mininiinna babaxewo oliinni ganba yee budisi uduunne udire qote taale siqqo amade faaro kadannino

tini laalo mama anfannite? laalote horo maati manchi beettira uyiitannoti? kuni danasi duumoho marino bulli maati? laalo nookkiha manu heera dandaanno?

Kuni misilete aana leellanni noorichi muninna biirote uduunnicho ikkanna konne uduunnichono haqquni loonsanniho, biiroteno ikko mini hajaro lowo horo aannoho.

Mootimmate uurrinshara ikkitto mannu qooxeessa gamba yee eweli ikkittonke afoonke gaamonke massagonke albise yee riqiphe wodheenna dagate hidanawe coyiranni no hede ku'lanori dihoogino albisi iima

Kuni misilete aana lellanni noohu sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma gashshaancho ikkanna su'masino kalaa desta ledamo yaamamanno isino coyiiranni nooha lawanno.

Tenne lamala rosira Afeworqi Takilehu ilamishshi dhagge nabbabbinoonni garinni Afeworqi Takilehu jawaatanso laafa artistichaatiro sase sase ikkitine keentine korkaatunku ledo kifile’nera kullitinani?

Kalaqamu elinore yinanniri maati? Itophiyaho muxxe dubbu saadaati yinoonniri hiikkuriiti? Itophiyaho jawiidi lagi hiikkonneeti? Kalaqamunni afi’nannire qorombe amada hasiissannohu mayraati?

Kalaqama egenna yaa mayyaate? Kalaqama bade afa mayra hasiissanno? Kalaqamu jiro ba’annokki gede maa assa hasiissanno? Kalaqamu jiro yinanniri hiikkuriiti?

Tini misilete iima leellannoti elentiwate woy lame elentooti tenne elento bire manni ado qaamate horoonsirannoha ikkanna caano heedhuro horoonsira dandiinanni.

Sidaamu afiinni borreessinoonni maxaaffi giddo Manchu hands hawuuranni no. Maxaaffuno giddosi jawa borro amadinoha ikkanna jawunni borreessinoonni borro bushshu hoshooshama ittinsanni gara yitanno borrooti.

Kuri misilete aana leeltannori uduunne ikkanna la'neemmonte gede duuchu danihu mitteenni gamba yee hirranni basera nooha leellishshanno misileeti la'nanni hee'noommo

Tini misile leelishanohu babbaxino danni uduuneho buudhinnanni su'niisano shittote yinnanniho Kone horoonsi'nannihu uduunu aanna bushu fooli afamanoki gade gargaranoha ikano.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuri lamu manni mayra uurre nooikka beetto anga mayra assitinote

Kunni wayi mitto darga uure noo garba ikanna kunni dargi mamaati? Konni garbi gido noohu maati? Garbu gido noo manni massanni Nooho?

Tenne misilenni la'nanniri woy leellannori maattiya noori amadde yinummoro lame ooso xexxerisu aanna ofollitte daratteho harichchu gaare haqqe hogophphitte daganni noo

Wolimate gaamo sidaamuniti lowo geeshsha biifano gonfa qodhite lamu labbali anga siqqo amade qeenfattanni no badheni sirbu huuro ledano manni dukkisenansa.

Tini aleenni misilete aana leeltanni noonketi babbaxxitino haqqenni woyi babbaxxitino muronni tattayinse mitto baycho gamba assine worroonni daro leeltanni afantanno

Kuni gangalantanni bayiicho woy base ikkanna kone bayicho woyi tenne basera hudhunni hudhine bande shimicco qarricho woy doogicho loonsooniti biifannotte.

Macho angate ogimma horoonsidhe loosanni noori maati? Manchote badheenni hige marichi noota buuxisano? Mancho albase hagiiraametenso dadilaame ikite nootta kultanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiicho sidaamu budu uduunne uddirino manni mayra gamba yiino ?

Lamu mannoti no kone mitto seekke afoommoho woluno seekke afanosiho ku"uno wedelicha ikkino daafira jawa geeshsha diafamino ikkininna yannasira isi geeshshiha ikkate gana kalqe gudise affanosi gede jawaatta lawanoe.

Mittu beetti mine safe leemmiichunni boco anga kayise leellanno. Minu giddo bushshu umme worroonnihu leellanno. Beettumineho gafo kaxxe heercho usaranni no.

Kuni misilete aana la'neemmori huxxaho kuni huxxu minu gede assine iimaanni qolle qorqorrote qaaffichono gannoonnita leellishshanno misile ikkitanna hundaseno kinchunni usuroonni.

Kuni misilete aana lellanni noohu biifishsha egensiinsoonni misile ikkitanna, tenne misile aanano tumaatumete laalonni loonsoonni albaho buudhinanni xaggati yaate .

tini misile leellishshannorichi kalaqonna qooxeessa ikkasi leellishshanno togo yaano kalaqo yaa baattote aana mure fulannorichooti qooxeessa yaa mitto ollaa wokkalanno.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? mannu kowiicho maa assanni no badhiidisahu maati waaho ?

Harancho Muuze me'u dirinni qaltanno ? Muuze kayinsoonni baatto mayra duu'mitinnohu ? Galllanni mini mule kayinsanni muuze mayra lattanno ? Muuze fafinse mayra kayinsanni ?

Kunni babbaxino siwiila ikanna angate ogimma horoonsi'ne loonsoonniha konne uduunnicho mama horoonsina'nni? Konne siwiila loosanno manna mayine woshinnanni? Konni siwiiliti horosi maati?

Kuni xaasu alba jajjabbu manni anga heeranoha lawano seeda diro horo uyinoha lawirono xa uduunchi. gede mula feshe yaanoha ikkikkini jado dandano duma uduunchoti.

Daddalu duuchu garihu no gede hamatu manni afalla roorino ikkonna kayinni hiikku daddali hiite basera hiite yannara hasiisanoro badikkini bunu mine bunu mine calla yaano rooru manni.

tini misile dagate owaante aanno mereershi giddo caabbichu owaante aatenni afaminoha gilgeli gibe kiiro sase yine woshshinanniha ikkasi kultanno misleeti

Kuni mini minamino gari hiitooho albasiini leeltanno hoowe marichi horo uyiitanno qoxeesisira leeltano muro uyiitanno horo maati mulesi leeltanno saate dani hiitooho

Tini la'neemoti uurrite noo haqqicho murre ka'ne aanase kameelu goomi giddo heerannoha giddoyidisi kamandiira tenne haqqicho aana sunte wore hee'noonni.

Kuni misilete aana leellanni noorichi dikkote mereershaati yaate isino mannu babbaxino dani coye abbire hidhenna hirame haranno dargaati yaate ,

Beeto noo base maa leelishanno ise udidhino uddanno hiitoote aanase noo seesi leelishanori maati goowise aana wodhite leeltanori maati badheseeni noo wonbare loonsoonihu mayiiniti

Kuni misilete aana lellanni noohu muuziiqu uduunnicho ikkanna isino gitaarete yine su'minanniho yaate. hattono woluno baatire labbannori leeltanno mulesiinni yaate.

Kaameelu hoowete gidoonni uurenonna kunni kaameeli kiiro me"eho? Kaameellaho albaanni hige Manu mageeshihu uure no? Kaameelu maa agare uure no?

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori biifado elekitironkisete uduunneeti xumulle waajjuulleeti yaate

Tini aleenni leetannoti biifado misile adi addi akata afidhinote woy addi addire kultannote tini kultannori kuni poletikunniwa noo manni leellannoe duuchu manni alba alaba hige ofolle no

Tene aanna la'neemohu babbaxitino muro ikkanna insano weese, shaannanna woleno insa lawanore leelishano misileeti tinni weeseno sidaamaho gara sagale waasaho yinnanniha afi'neemo murooti.

tini misile albihu itiyphiyaaho layeenki gashshanchi kalaa demeqe mokkonninhu amaaru qoqqowi giddo ilaminohu dagate albaanni baraarsha adhe higanna leellishshanno misileeti

Konne mine duuname noori maatti? Manchu maa assanni noo? Kunni baallunku isiho? Mamanni dayiinnosire? Mama kayiisamme mama laalenna ayi ganne ganba assinno? isi hiikkinni afirinno? xa mayi horo aanno?

Tini leenni misilete aana leeltanni afantanni noonketi umose haxidhe goowaho biiffanno diigga wodhite budu uddano uddidhino mancho leellishshanni noo misileeti

tini misile leellishshannohu bunu bayicho ikkanna, mannu ofolle noo bayicho mitte beetto buna xorshitara abbitanni noota la'anni noommo, mittu beetti doogote woy kobilisitoone aana uurre nooha la'anni noommo.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro mancho doogotte aanna lowo haqqe bayiidhe heeshi yiitte hadhanni nootti leelittanno

Kuni la'neemohu sidaamu baanke taboori sina yine woshinanni baanke hawasi giddo hedhanno woye noo gede egensiisannonke ekgenshiishshu qoola ikkasi xawisanno.

addi addi godo'lete dani giddo mitte lekkate kaase ikkitanna koye me"e godo'laano no? angansara maye no? hiitto dani uduunne uddidhino?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini maa hogobbanno gaareeti mayra hadhanni noote

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni maati maccate wodhinannite su'ma maati

tini leellishshannori maati yite xa'moottoe ane ? kowiicho me''u manni goxe no ? hiito uduunne uddire no ? galtenna gashshaama ikka dandaanno?

Kunni misilete la'neemohu borote uduunichooti borote uduunichi gidono woraqatu widira gaamamanoha ikanna addi addi boro boreesirate horoonsi'nanni uduunicho ikasi leelishano.

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonsoonni misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro hawaasi quchummi giddo wosiinna adhara fule noo manna lawanno

Tinni misilete aanna la'neemoti superi maarikeetete mirte hiraniwa ikanna duucha faafirikunni fultino sagale hiraniwa ikasinna doorantino sagale afi'nanni bayicho ikasi leelishano misileeti.

Kuri addi addi siccuwa leelishanori maati siccu mitte gobba daafira sayiisanno sokka maati siccu aanoti addi addi horo maati isi leelanno base hiitoote

Kuni misilete aana leellanni noorichi rosaanote, rosaano mittu dani uddano uddidhe sagalensa ittara anga hayiishidhanni noota leellishshanno, hattono gamu salfe agadhite no.

Looso loosa mayra hasiissanno looso loosa hoongiro qarru heeranno looso loonsannihu mayraati looso loose ka'niro makkinanni loosu marichira kaa'lannoro afootto

Looso loosoho yaa mayyaate looso mamiicho loonsanni loosu maaho kaa'lanno looso loosa hoongiro makkinanni looso loosanno mancho maati yine woshshinanni

Meyaa beettooti tini beetto waajjo hundaanni sasu xuruuri aana sase sase bixxille noo uddano uddidhe badhenniwa badhiido fano ikkitino uddano uddidhino beettooti.

Manchi beeti gogi wolqate looso loosiro bisu hunkaanno daafira addi addi qiwaate horoonsi'nanni woyi buudhinnanni tenne buudhinnanni qiwaate anga amondoonniti kiiro mageeshite?

Kalaa desta ledamohu sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma qaru massagaanchi hattono qoqqowoho la ki gashshaanchi kalaa beyyene qaauulle woyi rosaano towaattanni leeltanno.

Dabbo gananni mashiine caabbichu wolqa lowota hasidhanno ? Mitte diyameetire hojjanna godowa ikkitanno daabbo gantanno mashiine me'e birra ikkitanno ?

Mannu mitteenni ofolle hasaawanni leellanno. Albansaanni juuse aganni nooti no. Mittu afooho wodhe xuuxanni leellanno. Minu haaru loonse gundoonnikkihura badheenni qiricco worroonnihu leellanno.

Kuri maa udidhe nooreetti? Woroonni maa qodhitte uurittinno? Lekkatte koattenso shamaxxe wodhittinno? Qotteho maa tuqiitte noo? Uurittinno bayiichchi isi maatti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori sirbanni no seenne. kunino sirbu mooziiqaho yinanniri giddo mittoho.

Duucha muziiqu huuro gamba asse mite hige tufano muziiqa baallanka xaadinse isira usuroninna insa baallaho kaima ikkino uduunchoti borro iimaho noositino wo'mare kultano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannu quchuma mayra fule wo'minohoika kuni kawoote me'u dani mannaati

Lamu xindopti woyi baxillaano adhamate amnyoote gumulsiissanni no. Lamunku umoho wodhitinohu maati ? Anga amandohu jawu qullaawa maxaaffa lawanni garago ?

Tenne moronniti horose maati? Tinne muro gorsu loosinni loonsoonnita ikitanna gorsu looso yaa mayate? Tenne muro loonse iilinsu gedensaanni mamira masinanni?

Kuni leellanni noohu ijaaraho konne ijaara loonsoonni gari biifadonna ikkado garaati konni ijaari albaanni faayya faayya haqqe kaayiinse hee'noonni yaate

Kuni misilete aana leellanni noorichi mineho kunii minu aana noo borro xawissanno garinni, topiyu hundi bunu mine yitanno borro amaaru afiinni borreessnte afantanno.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni ninketeno heeranno waasati lawinoe

Lophoattanni noo muro tinni su'ma mayiinnanni? Mayi kayiise fushinno? qoxeessisera noore mito mito may mooshshinno? Mayiira shuqunna hoongoonni? Lophosse deeri mageeshaati?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kowiicho mannu jajjabu sagalete dirame no baychu mamati mayi herennaatikka

Kuni misilete aana leellanni noohu dargu mamaati? Kuni misilete aana leellanni noohu manchu maa assanni ofo'lino? Kuni misilete aana leellanni noohuegenshiishu maati?

kuni misilete aana leelanno kalaqamu dubbi leelanno base mamaati dubbu aano adddi addi horo isi maati gobba saada dubu giddo herdhanohu mayiirati

Itiyophiyu daddalu baanke seennu lekkate kaase gaamo mamoteeti woowe kayissinohu ? Itiyophiyu daddalu baanke seennu godo'le hiitti godo'laancho goole eessiteennaati Boowe kayissinohu ? Itiyophiyu daddalu baanke me'e goole eessiteeti qeeltinohu ?

Hawaasi yunveriste hoowe giddoni noohu kuni jawu hijaari horosi jawate gibbeteno biifile ledino doogote qaccera heere giddo kayinsonni haqqeno dihatto biifino.

Aleenni nooti tini misile leellishaankeri duuchu danni uduunne bushshunni hayyotenni loosanni noo mancho noota leellishaanke misileeti inssano jawana, giira giidhinannirenna xilite W.k.l....

Konnicho duuchu Danni uduunni leeltanoha ikanna kunni uduunni marichira horoonsi'nanniho? Konne uduunu duunamino woyi woroonni darga mayine woshinnanniro xawise kuli?

Kuni misilete aana leellannohu biifadu garinni loonsoonni qarqarira nooha mine leellishshanno misileeti la'nanni woyte lowonta biife baxisanno garinni loonsoonniha xawissanno

Konni woroonni shiqqino coy fooliishshuwa giddo Ilamishshu dhagge yitanno qaalla hasiisanno garinni horonsi’noonnihu hiittenne coy fooliishshoraati? Nabbawate Albaanni Biddissa Sai barra nabbambummo ilamishshu niwaawe ayee lainohunniiti?

Kuni misilete aana leellannohu maati yiniro agate ho'ronsi'nanniha agattote Dani giddo mitto ikke su'masino maati yiniro amaaru afiinni xajjete yinanni

Faashine yinanniri haaro haarore daanore baallankare faashinete woyi la'ne horonsi'ne egeninonkireti yine harunsi'nannireti ikkino daafira faashine bushano danchano no gede afa noonke baalinke

Lekkate lunkanniti tini koate biifanote saadate qodiyi yaano gereechu qodini loonsonnite meeya beetto wodhittara biifinse suudinse woronnitta ikkitino daafira egensiisaniwe hee'nonni.

Konni garinni dagoomu heeshsho doofaara ikkitanno. Konni daafira, taraawosi ittisatenni maatenna dagoomu heeshsho woyyaabbanno gede assa hasiissanno Togo ikka hoogiro, albillittete ilamara agarranni kaayyo yaachishshannota ikkitannohu mayirati?

Seennu Kuni maa loosanni nooreetti? Uurenna loonsanni hee'noonniri maati? qacce qacceette loosanni noori maatti? Kaameelu maa assanni nooho? Widoonni hige leelannori maatti?

Qaete nafara caale ikkite dagansarano caaleho geerru uddiransa amaxonsa budu gede ikkite ilamate ilamra sa"anni no albilichono ilama taresittano tene insa abbitino budenke.

Xulotte immanni higge noo borro mayiittanotti nootti leelittanno? Isenno meu qaalinni borreessanitinno? Woroonni uulla daratteho nootti maatti? Alibba hige uure noori maatti?

Asso Lame Gonnami ooso sasu: Buchaachi, Maassamenna Bunnaaqi doogo yaaddanni hadhanni; Doogiso ooso: Hobbaasi Kaayyitenna Gabbiite ledo xaadde hasaabbanno ayeti?

Kone mine intanniri jawuri nk daabbo, quuphu ,Zayitete loonsonni asabursi hattono babbaxxinori coomanori no loonsonnori kuri batisikkinni itta danchate coominore ikkino daafira.

Kuni ayiimma kulananno sicci hiite gabba malaateeti aanasi buurooni qalame danase hiitoote isi aana leelanno addi addi seesu dani loosamino gari hiitooho

tini mmisile egenshiishsha kultannote kuni egenshiishshino amaaru afiinni borreessinoonniha ikkanna sokkasino addisi awawu quchumi giddo heedhanno jawa rosu uurrinshaha haanja latishsha kulannoho

Tini misile leelishanohu baadiyete qarqara woyi qooxeessa ikkanna konni qooxeesira Manu loosirenna alaa'le galanotata leelishano qoleno baattote ofollanoseno ilaalaame ikitinota leelishano misileeti.

Quchumu biinfilira baalunkura qeechu noonke mitto mittowa mannu afi gede asse ishine tugano quchuma biifinotera tenera xa'mamoshu no daafira seekkine afa hasiisano togoo manna.

Rosaano rosu minnira hadhuro balaxe maricho asitanno? Lame rosaanno maa asitanni afantano? Mannu leellanni nooha ikanna kunni manni kiiro mageeshiho?

konne bayicho mayyi'ne woshshi'nanni? togoo seensille qixxeessi'neemmohu may dani pirogiraame heedhurooti? me'e wonbarra leeltannohe? hiitto danite? konne darga mannu noonso dino?

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini laalo hiitto assine intannite timaatime labbannowe

tini misile maa xawisano? kuuni kamelu danna hittoho? geshasi mageshiho? mayi aana no?albasinibmarichi no?badhesini marichi no?mannu kiiro me"ete? maa la"anino? mayi muule uure no?mannaho badheni hige marichi no

dandaanno? Qarqaru maati? Macciishshanna Coyi’ra Qarqaru agarooshshe yaanno uminni Coyi’ra nabbambe sa’numo niwaawe qaagginanni? Taqa Looseemmo a Taqa Loossinanni Rosaano aantete noo xa’mo ani Rosaano fushitini?

tini misile leellishshannohu woraqata pirinte assitanno maashi'ne ikkitanna, tenne maashine horonsi'neemmohu babaxxitino loosu hajara woy basera horonsi'neemmo lawishshaho, rosu mine baankete mine, daddalu mine, hattono wolootta basera horonsi'nanni.

Billawu sasu mitteenni lamu alba higge mittu kaaynni badhe hige afamanno. Billawu mine ikko gobba lowo horo noosi haqqe murateno injaanno.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni baychu maati quchumu giddo noohu maati

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? manchu maa la'anni nooho anga mayra assirinnote

muuziiqu uduunnichooti yeneemmohu maati? lawishshu gede tini misilete aana leeltannoti mayiinanni muuziiqu uduunnichooti? konne uduunnicho mama horonsi'nanni? kuni uduunnichi danasi hiittooho?

tini ortodookisete ama'no ijaara labanoti babbaxino manni gobani ofole amanote mini nafara assinani hennoniha amanote amagnote huwatannina maccishani noota leellishano.

tini misile maa xawissannoro mito mittonkaricho kulummoro tini addi addicoy amaddinote tini misileno kultannori maati yiniro bunu xorshame ibbe nooha laoommo

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini uduunne wodhinanniti maati mayinni loonsoonni

Kuni la'neemohu manchu dancha gede ikkite duu'mite le"ino timaatime gatinni tayiise haare leelishanni nooha ikkanna tini timaatime bura intiro giwisannote.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ijaaraho. kuni ijaarino lowo geeshsha dancha ikkanna manchu beettira lowo geeshsha hasiisanno.

Seensille seensilleho yaa mayyaate seensille mayra seesiinsanni seensille seesiisa hoongiro marichi qarri heera seensille seesiisate marichi horo heedhannoseha lawannohe atera

Kuri sirbano gobbaniha baallanka sirba dandiittano xa sirbittanni no sirbi guragete daga sirbi akatati lamu waajore udidhe labballu lame seenni qolanoti xoxorama laase udire no.

Aante noo xaggate dani giddo umisi xagisate ogeessinni qixxaawe aamamannohu hiikkonneeti? Woroonni noori giddo aliidi rosu uurrinshi giddo xaginaatu sayin- senni qajeelino dottorinni la’neenna hajanjanni xagichi hiikkonneeti?

Kuni misilete aana leellannohu mini saada giddo mitto ikkinohu su'masino meichoho yinaniho. meu ayee yannarano moolawa baxannona kuneeti xanni moolawa hasiranni no.

Kuni misilete aana leellanni noorichi dubbu saada giddo gaamamannohu wee'nicho yinanniho. insano haqqichote aana kiironsa haammata ikkitinori diranta ofoltino yaate.

Kowiicho leelittannotti maattiya? Aannaho noo laallo mageette? Uulla baatto hiittotte? Du'mile mageette? Kiironsa me'e ikkanno? Burunso leadu noo? Mayi horo aanno?

kolishsho doogo aana haranni noo qaaqqi umoho duhinori maati? tenne doogote qaccera kaansoonnihu egenshiishu mayyaannoho? tini doogo mamra massitannote ?

Kuni misilete aana leellanni noorichi mitte beetto sidaamunniha uddirate woga jirte agadhino garinni uddidhe biife , angaserano siqqo amaxxite no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni dubo lawannohu maati haqqicho hojja mayra lophitino